Halkaan waxaa yaalo gari garigaas kalarkiisu uu yahay gaduud iyo madoow waxaana lagu qadaaya jawano riseeysan oo wax ku jiran waxaa kaloo yalo kuntenaro waxaana la gelinayaa jawanadaan

Waa masaajid waxaa fadhiya naga waxay wataan xijaabo waxaa u xiran shareer tay oo

Waa masaajid waxaa fadhiya gabdho waxay wataan xijaabo dhulka waa munthulaale cadaan

Meshaan waxaa yaalo labo surwaal mid madow ah iyo mid gaduud ah

Waxaa taagan geel farabadan waxaa ag taagan nin xiran fanaanad cadaan oo gacanta ku haysta book cadaan ah

Meeshan waxaa yaalla mooyo waxaa ku jira basbaas waxaa lagu darayaa liin waxaa ku dareysa gabar

Halkaan waxaa yaalo baaquli waxaa kudhex jiro cambuulo oo ah digir iyo bariis oo lugu daray sonkor, bun, daango iyo saliid.

Meeshan waa meel hutel ah ama hool ah waxaana yaalo macmacaan buskud doorshoyin cabitaano hilib iyo waxwalbo

Meshaan waxaa yaalo saacad sacadas kalar keedu ey tahay dahabi dhex deedana ow yahay madoow waxaana ku dhex jiro biriq biriqyo cadan ah

Waa masaajid waxaa iskugu imaaday dhalinyaro iyo odayaal waxa ay wataan khamiisyo madow cadaan guduud qaxooy

Meshaan waxaa yaalo dooro dooradas oo la soo dubay waxeyna dul saaran tahay saxan cadaan ah

Meeshan waxaa iskugu imaaday naga akhrinayaan kitaab quraan waxa ay wataan xijaabo taroxdo waana hool

Waxa ay muuqda meel howl oo dad isku imaadeen waxaa ii muuqda gabar wadato tarwad cadaan oo fadhida oo qosleyso

Halkaan waxaa yaalo baraafuuno madow iyo buluug, darbiga waxaa kudhagan sawiro kale nuuc ah.

Kor ay fon iskulaab ah waxaa kaheli kartaa nuucyada kale ah ay foon daatiin baroomakis, ay foomfiftiin baroomakis waxaa kala xiriiri karaa lambaka 0610555262.

Halkaani waxa ku dhex jiro boon-bolooyin yar-yar oo kala nooc ah waxuu ku dhex jiraa caad ah karraradoodana waxay kala yihiin: aranji, cagaar, silig iyo cadaan ey kali kartaa